Kukhona imikhuhlane esihluphile elizweni efana laboCovid 19 ngakho kuqakathekile ukuthi abantu behlale begqokile impahla zokuzivikela bevale amakhala bephinde begqoke lamagilovisi ezandleni.

Kuqakathekile ukuthi abazali nxa abantwana behlatshwa amajekiseni ezibhedlela bebabambe ukuze omongikazi babahlabe kuhle abanye abantwana bayayesaba ijekiseni bayabe sebekhala kakhulu.

kuqakathekile ukuthi abantu behambe esibhedlela njalo bengakaguli ukuze bengabanja ngumkhuhlane njalo bengaguli odokotela beyebahlabe amajekiseni ukuze bebavikele emkhuhlaneni etshiyeneyo odokotela esibhela sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukze bengatholi imikhuhlane

owesilisa ogqoke iyembe emhlophe wafaka le tie emnyama ugqoke isifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni wagqoka lamagogorosi wamhlaba ijekiseniengalweni ngezempilakahle

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni bezohlola abantu umkhuhlane. Abantu basukume ngobunengi, bahlezi ezitulweni ezimhlophe bayahlolwa. Abezempilakahle bagqokile amagilovisi ezandleni.

Abantu abasebenza esibhedlela kulezinsuku kumele behlale begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhkane, ezandleni begqoke amagilovisi, emakhaleni bevale ngezifoni.

Omama kuqakathekile ukuthi behambise abantwana esibhedlela bayehlatshwa amajekiseni njalo abantwana abanengi bayesaba ukuhlatshwa kumele umama ebambe umntwana ukuze umongikazi amhlabe kuhle.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Impahla lezi ezinye ziyabe zilombala olithanga njalo ezandleni bayagqoka amagilovisi.

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abamileyo bagqoke amajazi amhlophe abanye bagqoke okumnyama ngaphansi kukhona ogqoke okubomvu phakathi kwabo. Umduli lapho abami khona upendiwe.

Umntwana ukha amanzi uthwele isigubhu esilombala olithanga uyahlekelela. Ngemuva izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo, izihlahla zama banana.

Zikhona izimota ezinkulu ezihambisa amaphilisi ezibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo ziyabe zilamavili amnyama amakhulu lazo zizinde ngemuva.

Abantu bezempilakahle bahlezi emabhentshini endaweni elotshani obuluhlaza. Imota imile, isakhiwo esipendwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka esibhaliweyo phezulu.

Umntwana osemgodini lapho okukhiwa khona amanzi ukhetheme ugezisa ibhakede elilombala omhlophe, umntwana uyazithanda, ingcekeza akayithandi ngemuva kwakhe kulezihlahla ezinengi.

Umuntu ohleziyo bambambe umunwe emthatha igazi. Kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Phezulu kwetafula kugcwele amabhokisi amanengi.

Abantu abamileyo. Abesilisa kanye labesifazana. Abanye bagqoke amajazi amakhulu amhlophe. Kanye lamabhulugwe alombala omnyama. Kukhona owesifazana ogqoke isigqoko esilombala obomvu.

Abantu abanengi abagcwele emgodini, kukhona abanengi abathwele izigubhu ezilombala ezilithanga. Omunye ukhelela amanzi ngesigubhu ezimpompini. Ngemuva kwabo kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza.

Abantu bezempilakahle bayaxwayisa uzulu ukuthi nxa enatha amanzi, anathe amanzi ahlanzekileyo. Engaphombukunatha amanzi laloba ngabawathola emadamu, amanzi lawa ayabe engavalwanga engenwa yizinto ezinengi ezitshiyeneyo. Bazagula.

Abantwana abancane abamileyo, Bagqoke amauniform bonke. Lapho abami khona kuluhlaza phansi. Njalo kukhona abantu abamileyo. Abesilisa kanye labesifazana, abakhangele abantwana.

Abantu abahlezi phansi abadala kukhona labantwana kukhona ababili abamileyo befundisa abadala izinto okumele bezivikele ngayo ukuze bengatholi imkhuhlane labantwana babo.

Izakhamizi zisukume ngobunengi abesilisa kanye labesifazane. Kubuye abantu bezempilakahle bezofundisa izakhamizi indlela okumele bephile ngayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Abantwana abasegangeni kulomgodi lapha abantu abakha khona amanzi kukhona isigubhu esilombala olithanga kugcwele utshani obuluhlaza ngemuva kwabantwana lezihlahla ezinengi.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi omunye lomunye ufaka umbono wakhe ukhona umkhuhlane osuhluphile elizweni. Ngakho baxoxa ukuthi bengavikela njani abantu ukuze bangabanjwa ngumkhuhlane lowu osuhluphile.

Abantu abanengi kanye labantwana. Umntwana uyakhala, amehlo aphuma inyembezi. Izandla uzifake ekhanda. Ugqoke okulombala omhlophe. Ngemuva umama umile, uthwele izigodo.

abantu ababili omunye ugqoke ihembe wagqoka lebhulugwe elilompala omnyama omunye ugqoke impahla ezidabukileyo bame endaweni ehlanzekileyo njalo umduli upendiwe

Abantwana abancane abahleziyo abahlulukelweyo. Phakathi kwabantwana kukhona owesifazana osegugile ongugogo babukeka bengajabulanga bonke labantwana.

abantu abanengi abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kukhona njalo abamileyo kukhona izitulo ezigadanisiweyo ezinenggi ezinye zilombala olithanga ezinye zilombala obomvu

Abantwana abancane abajabulileyo abahlekayo abaveze amazinyo amhlophe Abanengi bakhona bagqoke izigqoko ezifananayo ezilombala oluhlaza phezulu.

Abezempilakahle abamileyo abanengi bagqoke izikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, phakathi kwabo kukhona owesilisa ogqoke okumhlophe.

Umuntu wesifazana oqhiye ikhanda. Uqhiye ngeqhiye elombala omhlophe, unqunu phezulu. Eceleni kwakhe kukhona okuluhlaza okukhanyayo kungaba yizihlahla.

Izibhedlela ezinengi lapho okugcinwa khona abantu abagulayo phandle kuyabe kulendawo elotshani obuluhlaza ehlanyelwe amaluba kukhona njalo izihlahla ezinkulu eziluhlaza

Izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza kukhona lotshani phansi kugcwele izakhiwo ezinengi eziyakhwe ngobunono obuphezulu eziyabe zilamafasitela angenisa umoya.

Kulezinsuku ezibhedlela ungangena phakathi kukhona amaphetshana amhlophe anamathiselwe emdulwini. Ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Umduli uyabe upendiwe.

abantu bezempilakahle bavakatshele esikolobesiyahlaba abafundi abafundi bagqoke ama uniform amayembe alombala omhlophe njalo abezempilakahle bagqoke okumhlophe phezulu

Izibhedlela ezinengi ziyakhwe kuhle kakhulu, kuyabe kulamafasiteli imiduli yakhona iyabe ipendiwe egedini kulegedi lensimbi kuyabe kulezi mota ezimileyo ezilombala emhlophe.

Ekiliniki kukhona izitulo lamabhentshi lapho okuhlala khona abagulayo belindele ukungena bebonwe ngodokotela emnyango phezulu kuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama njalo imiduli yakhona ipendiwe.

Abantu bezempilakahle abamileyo abathathu ngabesilisa ababili ngabesifazana bonke bagqokile izifonyo emakhaleni njalo bagqoke kuhle kakhulu bami endaweni ehlanzekileyo.

Abantu besilisa ababili omunye ugqoke okulombala omhlophe phezulu njalo kukhona omunye phambikwakhe okukhanya ukuthi uyamhlola ukhangele emtshineni olombala omnyama.

Ezibhedlela ezinengi emidulwini ziyabe zibhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamnyama, kuqakathekile ukuthi abantu abahamba esibhedlela befike bebale okubhaliweyo.

Esibhedlela ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa emhlophe kubhaliwe emdulwini ngamabala amanyama kukhona umuntu oyabe ehlezi esitulweni egqoke isikipa.

Esibhedlela kukhona okungamakhabothi okulashelufu okulama vili phansi lapho izigulane ezifaka khona ukudla kwazo kumbe amapills kuyabe kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu

Abantu abahlezi esibhedlela, ezitulweni ezilombala omnyama. Balindele ukungena, bebone udokotela. Lapho abahlezi khona kuhlanzekile., njalo kulomduli opendiweyo, ngependa elithanga.

Kuqakathekile ukuthi omama nyanga zonke behambise abantwana esibhedlela. Abanye bayabe besiyahlatshwa amajekiseni abanye njalo bayabe bethontiselwa bevikelwa emkhuhlaneni efana lendingindi.

Esibhedlela kukhona isakhiwo esisayakhiwa eceleni kukhona isakhiwo esakhiwe kuhle kakhulu eceleni kweyinye indawo sibhalwe ngamabala alithanga kanye lamabala amhlophe

Esibhedlela odokotela ezikhathini ezinengi nxa behlola umuntu ogula kakhulu bayamlalisa embhedeni. Kukhona imibheda eyezigulane njalo phakathi kukhona umduli opendwe ngependa elithanga.

Ezibhedlela kukhona imitshina o Dokotela abayisebenzisa ukuhlola izigulane. Eminye imitshina ingabe igoqela umtshina wokuhlola umuntu iBP . Abantu abanengi sebebulawa ngumkhuhlane lo.

Ekiliniki ungangena phakathi kukhona umduli opendwe ngependa elithanga . Kunamathiselwe igwalibamduli elibhaliweyo ngamabala amhlophe . Eceleni kukhona ifasiteli.

Abanye abantu abahamba esibhedlela, bayabe bengakwanisi ukuhamba. Zikhona inqola ezilamavili abantu ababafuqa ngazo. Abantu bayabe behlezi, abanye njalo bayahlala emabhentshini esibhedlela belindele ukubona odokotela.

Owesilisa ofundela ukuba ngudokotela ugqoke ibhatshi elilombala omhlophe, ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Kulomtshina olombala omhlophe kanye lomnyama phambi kwakhe.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Kukhona lapho indlu abafundela khona Kuyabe kulezitulo zensimbi ezilombala omnyama phezulu .Kukhona njalo amakhabothi lapho abafaka khona imithi yabo abayisebenzisayo . Umduli upendiwe .

Umuntu ohleziyo ofundela ukuba ngudokotela. Ugqoke ijazi elimhlophe. Emakhaleni, uvalile ngesifonyo. Ngemuva kwakhe, kukhona itafula enkulu, elombala omhlophe. Egcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Umuntu ofundela ukuba ngudokotela ogqoke ijazi elimhlophe. Uphakathi kwendlu ependiweyo. Ipendwe ngependa elombala omhlophe. Ngemuva kukhona ikhabothi elombala omhlophe.

abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi bayahamba iminyaka besisikolo lokhe befunda nxa besesikolo befunda bayabe begqokile amajazi amhlophe

Abesilisa labesifazana abahlezi abafundela ukuba ngodokotela kukhona itafula efakwe ilembu elilokumhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka izitulo ezimbili ezilombala omnyama umduli upendiwe.

Abantu abamileyo abesilisa labesifazana abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe kucwadlana kukhona imota elombala omhlophe emileyo elamavili amnyama

Abantu abamileyo abanye njalo bahlezi, omunye ugqoke okulombala omhlophe wafaka okulombala obomvu phezulu, uhlezi uhlola umama ohleziyo umkhuhlane weBP ogqoke isikipa esimnyama.

Abantu abezempilakahle abagqoke impahla ezifananayo ezilombala wesibhakabhaka bazivalile amakhala abanye bagqoke okulombala omhlophe bami endaweni engcwele imitshina eminengi

Abantu bezempilakahle abahleziyo kukhona ababili phambili abesilisa abagqoke amasudu amnyama bafaka labontanjana ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo.

Indawo ezinengi kungaba kusesibhedlela kumbe eklinika nxa ungena esangweni kwandise ukubhalwa ngamabala , amabala aluhlaza kumbe amabala amnyama kuyabe kubhaliwe ibizo lesibhedlela lokuthi basebenze njani.

esibhedlela kukhona amabhentshi lapho abagulayo abafika bahlale khona kwesinye isikhathi kuyabe kukhona lezitulo njalo kukhona indawo elotshani obuluhlaza umduli uyakhw ngezitina

Abantu abathathu abagqoke impahla eziluhlaza ababili bahlezi embedeni abesilisa abagqoke kuhle omunye ugqoke isudu umduli opendiweyo ngependa elithanga

Ezinye izibhedlela ziyakhwe eceleni komgwaqo. Kubalula ebantwini abagulayo. Ungangena phakathi kukhona izihlahla lotshani obuluhlaza. Egedini kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona izinto ezisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane kumbe bebahlola ziyabe zifakwe emabhokisini alompala omhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama.

Esibhedlela ungangena phakathi kuhlanzekile akula ngcekeza phansi izakhiwo zakhona ezinengi ziyakhwe ngezitina azisindwanga njalo phezulu zibhaliwe ngamabala.

Umntwana omncane olele embhedeni bambathise ingubo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulowesifazana ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ekhanda wafaka okumhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi.

Esibhedlela kumbe emakiliniki izakhiwo zakhona ziyakhwe ngezitina ezibomvu. Njalo kukhona amabala ayabe ebhaliwe phezulu. Ungangena phakathi kukhona amabhentshi okuhlala khona izigulane.

Ezibhedlela kukhona indawo elezitulo lapho izigulane ezifika zihlalekhona zisalindele ukungena zibone odokotela njalo kukhona indawo elotshani ihlanyelwe amaluba .

Esibhedlela kukhona amafulegi amabili njalo kulezakhiwo ezinengi imiduli yezakhiwo lezi yakhiwe ngezitina ezibomvu kukhona umuntu omileyo.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abalalisa khona abantu abagula kakhulu ukuze odokotela bebe bevuka bebahlola nsukuzonke ekuseni kuyabe kulemibheda elombala omnyama umduli uyabe upendiwe ngependa emhlophe lamafasitela angenisa umoya

Abantu abahleziyo emagcekeni esibhedlela njalo abanye bamile. Kukhona indawo elotshani obuncane, obuluhlaza lamaluba acecisileyo. Kukhona umduli oyakhwe ngezitina. Izakhiwo zakhona zinhle kakhulu phakathi.

Esibhedlela kukhona ihlanganiso epha abantu abagulayo ukudla abantu laba bayabe belegcikwane le HIV abaphila lalo ngakho bayabapha ukudla kukhona imota emileyo elombala omhlophe.

Esibhedlela ungabona umuntu ogulayo bemlalisa bemnika umbheda kutsho ukuthi uyabe egula kakhulu. Odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsukuzonke behlola umuntu lowu aze alulame.

Izibhedlela ezinengi ungangena phakathi, kukhona indawo, eyabe ilotshani obuluhlaza. Izakhiwo zakhona ezinengi zipendiwe, njalo phezulu, ziyabe zibhaliwe, ngamabala amnyama.

Ezibhedlela kumbe emakhemesii, kukhona imithi eyabe ifakwae emagabheni amhlophe, eminye njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi amanengi atshiyeneyo. Kukhona abathengisa kuleyo ndawo

Abantu bezempilakahle abasemagcekeni esibhedlela abanye bagqoke amajazi amhlophe abanye njalo bagqoke amasudu. Eceleni kulotshani obuluhlaza kukhona imota ezimileyo.

Abanye abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo. Abanye bengabe bephuma izilonda. Abanye njalo behlala benwaya. Kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela bayebonwa ngodokotela. Kwezinye izikhathi bengacina bengasaboni.

abezempilakahle baxoxisana labantu esigabeni indlela okumele bephile ngazo ukuze bezivikele emikhuhleneni emine etshiyeneyo bagqoke amabhatshi amhlophe bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe

Abantu ababili omunye ugqoke isikipa esilombala obomvu .Ngemuva kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu. Omunye njalo uthwele into elombala obomvu phambi kwakhe .

Abantu abahleziyo ezitulweni itafula elifakwe ilembu elimhlophe phezulu kulezigubhu zamanzi phansi kuyacazimula umduli upendiwe kuhlanzekile phakathi.

Umuntu obambe ikhanda ucabanga nzima. Kuqakathekile ukuthi athole umuntu akhuluma laye, akhiphe okungaphakathi kwakhe ngoba engacina esegula ecine esehlanya ngoba ucabanga nzima.

Abantu ababili abezempilakahle omunye ugqoke isifonyo esilombala omhlophe, omunye ugqoke isifonyo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omunye ugqoke impahla ezilombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle abamileyo abantu laba baphakamise izithupha emoyeni njalo bagqoke izikipa ezifananayo bonke izikipa zabo ezilombala omhlophe zibhaliwe phambili kukhona letafula enkulu.

Umuntu ohleziyo, ubambe indlebe. Ucabanga nzima. Kuqakathekile ukuthi adinge umuntu ozakhuluma laye, ekhiphe okusesifubeni sakhe, ngoba engacina egula kakhulu, Kumbe ehlanya ngokucabanga,

Udokotela ohlola umuntu inhliziyo ukuthi itshaya okungakanani, usebenzisa ithulusi yakhe. Umuntu omhlolayo ugqoke okulombala omhlophe phezulu umile.

Umuntu otshaywa likhanda ubambe ikhanda. Ugqoke isikipa esilombala omhlophe lomzila omnyama. Ugqoke inkombalanga esandleni wafaka lamagogorosi esikipeni.

Umama uhlezi eceleni kulomntwana ohleziyo ogqoke impahla eziluhlaza bamhlola inhliziyo ukuthi itshaya kuhle na. Kukhona ogqoke ijazi elimhlophe ohlola umntwana.

Umuntu abathatha igazi befuna ukulihlola igcikwane le HIV. Umuntu kumele agqoke amagilovisi nxa esiyathatha igazi kuqakathekile ukuthi laye azivikele angatholi igcikwane.

Abantu ababili abahleziyo. Omunye ugqoke okulombala oluhlaza phezulu. Omunye ugqoke okulombala omhlophe. Kukhona ithafula, phezulu kwethafula kulebhuku elivuliweyo.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo emakhanda abanye bavalile. Ezandleni abanye bagqokile amagilovisi. Kukhuna amathulusi abawasebenzisayo agcweleyo.

Abantu ababili abesilisa abahleziyo omunye ugqoke isifonyo emakhaleni uzivalile ugqoke isikipa esilombala omhlophe esibhaliweyo phambi kwabo kukhona itafula elilesigubhu samanzi.

Owesilisa ohlezi ugqoke iskhipha, ubambe ilihlo ngesinye isandla . Uthwele ilaphuthophu, njalo uhlezi endaweni ehlanzekileyo. Uduli wakhona uphendiwe.

Abanye abantu abahlala bekhala ngamehlo abuhlungu kwesinye isikhathi uyabe emnaya ethi ayaluma. Kuqakathekile agijimeke esebhedlela ayebona oDokotela. Angaphuza umuntu wakhona ucina engasaboni.

Owesifazane oleleyo , ugqoke okulombala omhlophe phezulu , entanyeni bamfake umtshina, kukhona omileyo eceleni kwakhe ogqoke ijazi elilombala omhlophe ohlola lowu oleleyo

Owesilisa othwele intonga esandleni ukhothamisa ikhanda uselenwele ezimhlophe eceleni kukhona owezempikahle ugaxe ithulusi yabodokotela abahlola ngayo umuntu besizwa ukuthi inhliziyo itshaya njani besizwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wamehlo engabe eluma kumbe ephuma izilonda engayekela ukugijimela esibhedlela kusasemasinyane bayacina sebesiba yisiphofu. Ngakho umuntu angagula kagijimele esibhedlela eyethola usizo.

Abantu bezempilakahle abamileyo , abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona ithafula, phezukwethafula kulebhuku elilombala omhlophe.

Amabhodlela agcina imithi elaboratory. Ayabe enamathiselwe amapheshana amahlophe , amapheshana ayabe ebhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela kukhona indlu elomduli opendiweyo kufakwe ijazi phezulu elilombala omhlophe kunanyathiselwe iphetshana elibhalwe ngamabala amnyama kukhona imitshina emikhulu elombala omhlophe

Eminye imithi esetshenziswa elabhorithori iyabe ifakwe ezigubhini ezilombala omnyama ezinamathiselwe ngamaphetshana amhlophe. Amaphetshana ayabe ebhaliwe ngamabala amnyama.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe obanjiweyo ngogqoke ijakhethi elimhlophe kukhona njalo eceleni ohleziyo ogqoke okubomvu kanye loku mnyama wavala ngesifonyo emakhaleni.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe silesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sinamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka

Isigubhu esilombala omhlophe, isigubhu silesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sinamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Imbodlela enamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama libhalwe ibizo lomuthi ophakathi lokuthi usetshenziswa njani ukuze abantu benganathi umuthi omnengi.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola isigulane ezigulayo. Umtshina ulombala omhlophe. Kwezinye indawo ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa ongudokotela omileyo ugqoke ijazi elilombala omhlophe wagaxa ithulusi yabodokotela entanyeni. Esinye isandla uthwele umakhalekhukhwini olombala omnyama.

Esibhedlela kukhona indlu elekhabothi efakwe umtshini. Umtshina lo ulombala omhlophe kwezinye indawo ulombala omnyama. Phakathi umduli upendiwe ngependa elombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indlu elomtshina omhlophe omkhulu. Abantu bayangena phakathi, odokotela kumele bengene begqokile izifonyo emakhaleni njalo phansi kuhlanzekile.

Ikhabothi elombala omhlophe elamabhokisi amhlophe lezigubhu phezulu kukhona umtshina olombala omhlophe umduli phakathi upendiwe ngependa enhle phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Imtshina emibili, omunye ulombala omnyama, omunye njalo ulombala omhlophe. Kukhona umbheda lapho isigulane abafika besilalise khona nxa besihlola.

Abantu abane abesilisa, omunye ugoqe izandla, bamile. Omunye ugqoke okuluhlaza phambili. Eceleni kwabo kukhona umtshina olombala omhlophe olamavili.

Abantu bezempilakahle, ubambe imbodlela elombala omhlophe unathisa umntwana umuthi ngesipunu. Kukhona amatafula endaweni abakiyo, kuhlanzekile kulomduli omnyama.

Umntwana ulele esibhedlela embhedeni omhlophe bayamhlola lapha enhliziyweni ukuthi inhliziyo ingabe itshaya kuhle owesilisa omileyo olukileyo ekhanda esebenzisa ithulusi yakhe yokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle

omama basukume ngobunengi kwabo besiyahlabisa abantwana amajekiseni abanye njalo kade bebathontisela kuqhakathekile ukuthi abantwana behlatshwe amajekiseni bebavikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo

Abantwana abanengi bayayesaba ijekiseni nxa omongikazi bebahlaba bahle bekhale. Kuqakathekile ukuthi umama abambe umntwana kuhle ukuze umongikazi amhlabe.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona amabhentshi lapho izigulane ezifika zihlala khona zilindele ukungena zihlolwe ngodokotela. Umduli wakhona upendiwe ngependa elithanga kukhona lamafasiteli.

Abantu abagcwele esibhedlela bahlezi embhedeni. Kukhona omama abanye bathwele abantwana. Umduli phakathi esibhedlela upendiwe ngependa emhlophe ngaphansi wapendwa ngependa eluhlaza.

Abantu abamileyo. Duzane kwabantu ukhona umduli oyakhwe ngezitina njalo abantu abamileyo ngabesilisa kanye labesifazane. Kukhona umama othwele umntwana.

Abantu bezempilakahle .Kukhona omama abalabantwana abancane abahleziyo .Omunye umunyisa umntwana .Abezempilakahle abanye bagqoke okumhlophe abanye bagqoke okulombala obomvu bathwele usiba .Bayabhala emabhukwini abo .

Omama ababili abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Bonke bobabili baphethe abantwana abancane. Bajabulile bayahlekelela. Indlu abahlezi kiyo ilomduli opendiweyo.

Umama uhlezi ujabulile uthwele umntwana esibhedlela. Eceleni kulowesilisa omileyo ogqoke iyembe emnyama ,laye ujabulile ubambe umntwana. Bonke bajabulile.

Omama abanengi abahleziyo abamunyisa abantwana bagqoke izikipa ezifananayo, izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezibhaliweyo phambili abanye baqhiyile emakhanda.

Abantu abasesibhedlela abanye bahlezi abanye bamile balidele ukungena bebone udokotela njalo kukhona umntwana ohlezi ebhentshini ukukhona umduli onamathiselwe amagwaliba mduli alemfanekiso

umuntu akumelanga ahlale yedwa ngoba uyacabanga izinto ezinengi ezimhluphayo kuqakathekile ukuthi umuntu adinge owokuxoxa laye akhiphe okusesifubeni engagcini esehlanya

Umntwana uhlezi bamhlola indlebe ugqoke okulombala obomvu phezulu ngemuva kwakhe kukhona abantu bezempilakahle abagqoke izikipa ezifananayo bagqoke izikipa ezilombala obomvu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane eminye yemitshina leyi yandise ukuba lombala omnyama kwezinye indawo lomhlophe ngakho odokotela abasathwali nzima ukuhlola izigulane.

esibhedlela minengi imitshina abayisebenzisayo ukuhlola abantu abagulayo kukhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu imitshina eminengi ilombala omhlophe eyinye njalo iyabe ilamavili phansi

Lasemakhaya izibhedlela sezilayo imitshina yokuhlola izigulani nxa zigula siyabonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela imitshina leyi sokula ebantwini abagulayo ukuthi behlolwe

Kulezinsuku kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi esibhedlela bagqoke amagilovisi minengi imikhuhlane esithelelwana kwezinye izikhathi lemithi abayabe beyisebenzisa kuyabe kudinga ukuthi bazivikele ingabalimazi izandla.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela iyabe ilamavili phansi ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa nxa eselanda esinye isigulane njalo imitshina leyi ilombala omhlophe kanye lomnyama kwezinye indawo.

Umongikazi nsukuzonke ekuseni esibhedlela kukhona inqola abayabe bebhoda ngayo iyabe ilamavili iyafunqwa ngumuntu. Enqoleni leyo kuyabe kulenditshi lebhakede, inqola leyi iyacazimula.

Imota ethwala izigulane. Imota elombala omhlophe. Ilamavili amnyama. Ibhaliwe ngamabala abomvu phambili eceleni yabhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka khanye lombala obomvu.

Ithuluzi ecijileyo phambili, elombala omhlophe, kwezinye indawo ilombala omnyama, kwezinye njalo ilombala obomvu, esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane

Insimbi ezimbili ezitholakala esibhedlela ezincedisa umuntu olimeleyo ukuthi ekwanise ukuhamba , insimbi lezi ziyabe zilombala ocazimulayo phezulu zilombala omnyama.

Esibhedlela kukhona eminye imithi okumele ifakwe endaweni eqandelelayo ngoba bengayekela iyabe ingasasebenzi. Kukhona lapho imithi ehlaliswa khona.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngudokotela ukuhlola izigulane. Ulamavili njalo umtshina lowu bayakwanisa ukuthi behlole umuntu ngawo ingaphakathi yakhe.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela ecijileyo phambili, ilombala omhlophe phambili njalo uyacazimula kuyinsimbi. Phansi kukhona amanye amathuluzi alombala oluhlaza eyinye ilombala olithanga.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwakhona imitshina odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulane. Imitshina eminengi iyabe ilombala omhlophe.

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane eminye imitshina leyi iyabe ilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo ibhaliwe ngamabala amnyama.

Esibhedlela kukhona imtshina esetshenziswa ukuhlola abagulayo ngudokotela , imitshina eminengi iyabe ilombala omhlophe njalo kuyabe kulombheda lapho abafika belaliswe khona isigulane besihlola

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Ithulusi udokotela ahlola ngayo umuntu ogulayo oyifaka esifubeni efuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane yandise ukuba lombala omnyama ibe lomzila omhlophe, ibhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela kukhona imibheda lapho izigulane ezithi bengazithola zigula kakhulu bayazilalisa esibhedlela. Imibheda yakhona ilamavili phansi, umuntu uyakwanisa ukuyifuqa.

Izibhedlela zemakhaya lazo seziphucukile sezilayo imitshina ehlola abantu abagulayo. Eminye imitshina iyahlola ingaphakathi yomuntu, odokotela abasathwali nzima sebesebenzisa leyo mitshina.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina eminengi abayisebenzisa ukuhlola izigulane. Indlu yakhona iyabe ilomduli opendiweyo njalo ikhona impompi okugezwa khona izandla.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane. Eminye yemitshina leyi iyabe ilombala omhlophe. Ngakho abasathwali nzima.

esibhedlela kukhona indlu lapha abacina khona imitshina etshiyeneyo yokuhlola isigulane ngakho umuntu nxa egulakudengeka ukuthi bamhlole ingaphakathi yakhe kukhona imitshina ehlola ingaphakathi

Esibhedlela kukhona imitshina odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulane. Imitshina eminengi yandise ukuba lombala omhlophe kwezinye indawo lombala omnyama.

Amabhokisi alomuthi amanengi, amanye alombala olithanga, amanye alombala omhlophe kanye loluhlaza. Abhaliwe ngamabala amnyama, amanye abhaliwe ngamabala abomvu. Amaphilisi alombala omhlophe.

Isigubhu esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sibhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo, eceleni ibhokisi elilombala omhlophe kanye lolithanga, elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama.

Esibhedlela nxa ugula kwesinye isikhathi udokotela uyakuhlaba ijekiseni njalo kwesinye isikhathi akunike amaphilisi ayabe elombala omhlophe. Amaphilisi lawa eqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo.

Amagabha alombala omhlophe alezivalo ezimhlophe anamathiselwe amphetshana abhaliwe ngamabala amnyama okuphakathi kuyelapha umuntu ogulayo azizwe esengcobo.

Amagabha alolutho amagabha alezivalo ezibomvu anamathiselwe amaphetshana abhaliwe amagabha, amabhokisi alombala omhlophe kwezinye indawe oluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe ngamabala amnyama.

kukhona abantu abaphuma izilonda besale sebelamatshata amanyama umzimba wonke akhona amafutha okumele bewachobe ama futha lawa alesivalo esilompala olithanga abhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwezinye indawo lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo laphinda labhalwa ngamabala abomvu

isigubhu somuthi esilesivalo esimhlophe sinamathiselwe iphetshana elilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza iphetshana leli libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamnyama

imbhodlela yomuthi elisivalo esilompala omhlophe sinamathiselwe iphetshana elompala omhlophe kanye loluhlaza ibhaliwengamabala amhlophe kwezinye indawo ngaluthanga kwezinye indawo ngamnyama

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amnyama imbodlela enamathiselwe iphetshana elilombala omhlophe ebhaliweyo ngamabala amhlophe

Amagabha alombala omhlophe awamaphilisi avaliwe ngezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliwe njalo ngamabala amhlophe.

Imbodlela yomuthi elombala omnyama, ilesivalo esilithanga phezulu ibhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi ophakathi kwezinye indawo ibhaliwe ngamabala amnyama.

Imithi eminengi iyabe ifakiwe emabhokisini evaliwe njalo iyabe ibhaliwe ibizo lomuthi ophakathi iphinde ibhalwe lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo ukuze abantu bengaphambanisi.

Imithi eminengi eyokukhwehlela bayabe beyifake phakathi kwamabhokisi, amabhokisi lawa amanye alombala oluhlahlaza kwezinye izikhathi ayabe ebhaliwe ngamabala aluhlaza , kumbe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elamaphilisi elilombala omhlophe elilo mzila obomvu. Eceleni kukhona amaphilisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ibhokisi ngamabala abomvu.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imithi eminye iyabe ifakwe emagabheni amhlophe, elezivalo ezimhlophe, ebhaliwe ngamabala atshiyeneyo amanye ayabebhaliwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala olithanga kwezinye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni kulembodlela elesivalo esimhlophe, ibhaliwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza elibhaliweyo ngamabala amnyama eceleni kulamaphilisi alombala omhlophe amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo.

Amanye amaphilisi ayabe esemagabheni amagabha lawa ayabe elombala omhlophe njalo ayabe enamathiselwe iphetshana ebhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo.

Amabhokisi amathathu alombala otshiyeneyo, elinye lilombala olithanga elinye lilombala omhlophe. Wonke abhaliwe, amanye abhalwe ngokumhlophe amanye abhalwe ngokumnyama. Kulamambodlela amabili eyinye ilesivalo esimhlophe eyinye ilesivalo esilithanga.

Ibhokisi elilombala omhlophe elingaba lamaphilisi phakathi, libhaliwe. Eceleni kukhona amaphilisi amanengi, amaphilisi ayatshiyana amanye alombala omhlophe njalo ayabe emakhulu.

Abantu abanengi abagulayo, kwesinye isikhathi odokotela nxa bengabahlabanga ijekiseni bayabanika amaphilisi bayenatha. Amanye amaphilisi ayabe elombala omhlophe ebhaliwe.

Imithi eminengi odokotela abayipha abantwana abancane abagulayo yandiswe ukubhala ngamabala amhlophe kwezinye izikhathi iyabe ilomfanekiso yabantwana uhle ubone ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana.

Amagabha amabili alombala omhlophe. Amagabha lawa abhaliwe ngamabala amnyama njalo alezivalo ezimhlophe phezulu .Kukhona amabhokisi alombala omhlophe. abhaliweyo.

Itafula elilamabhokisi amanengi atshiyeneyo, kukhona legabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe. Amabhokisi lawa alombala omhlophe amanye abhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi amanengi ayabe efakwe emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe evalelwe ukuthi kungangeni umoya. Kwesinye isikhathi ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe phandle. Kukhona njalo amaphilisi alombala omhlophe amanengi.

Ibhokisi lamaphilisi elibhaliweyo lilombala omhlophe kweyinye indawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni libhaliwe ngamabala amnyama liyabe libhaliwe amaphilisi aphakathi.

Kuqakathekile ukuthi imithi ifakwe emabhokisini ayabe evaliwe njalo amabhokisi lawa amanye ayabe elombala olithanga kanye loluhlaza ebhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala alithanga.

Amaphilisi amanye bayawafaka emagabheni amagabha lawa ayabe evaliwe elesivalo esimhlophe wona elombala omhlophe kwezinye indawo ebhaliwe ngamabala amnyama kwezinye ebhaliwe ngamabala amhlophe.

Igabha elilombala omhlophe elamaphilisi lilesivalo esimhlophe. Libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu. Eceleni kulamaphilisi alombala omhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kweyinye indawo lilombala olithanga ,elibhaliweyo ngamala amnyama phezulu eceleni kulembodlela elesivalo esimhlophe enamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngama bala amnyama.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kanye lolithanga, libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo. Lilo mfanekiso, eceleni kulembodlela efakwe iphetshana elibhalwe ngamabala amnyama.

Igabha elilombala omhlophe. Igabha lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Linamathiselwe iphetshana, elibhalwe ngamabala abomvu. Kwezinye indawo ngamnyama.

Amabhokisi amanengi ayabe elomuthi phakathi. Kwesinye isikhathi ayabe elomfanekiso otshengisa umntwana omncane, okutshengisela ukuthi umuthi oyabe uphakathi uyabe unathwa ngabantwana.

Imbodlela ilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka inamathiselwe iphetshana elilombala olithanga kweyinye indawo ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Amaphilisi amanengi andiswe ukufakwa phakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe. Amabhokisi lawa ayabe elombala omhlophe. Amamnye ayabe ebhaliwe ngamabala amnyama kumbe abomvu.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombala omhlophe, elibhaliweyo ngamabala kwezinye indawo. Libhaliwe njalo lamabala amnyama ,eceleni kulamaphilisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

imithi eminengi eyelapha abantu iyabe iphakathi kwamabhokisi amabhokisi akhona ayabe elemibala emhlope kwezinye indawo umbala olithanga wonke ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi

Imithi eminengi iyabe iphakathi kwamabhokisi amabhokisi lawa ayabe evaliwe amanye ayabe elombala oluhlaza kanye lomhlophe ebhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ebhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni amanye alombala oluhlaza amanye alombala omhlophe amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka wonke amaphilisi lawa ayaqeda ubuhlungu emuntwini ogulayo

Ibhokisi elilombala olithanga. Kweyinye indawo kulombala oluhlaza kanye lomhlophe. Libhaliwe ngamabala aluhlalaza kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe. Eceleni kulembodlela elesivalo esilithanga.

Amaphilisi ayatshiyana, amanye ayabe elembala embili, uthole iphilisi lilombala olithanga kweyinye indawo lilombala obomvu. Amanye njalo alombala omhlophe kweyinye indawo elombala oyisibhakabhaka. Wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Imithi yesilungu enathwa ngabantu iyabe iphakathi kwamambodlela. Amambodlela akhona ayabe enamathiselwe iphetshana ebhaliwe ngamabala amnyama njalo eminye iyabe ilezivalo ezilithanga

Ibhokisi yomuthi elilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala olithanga ibhaliwe ngamabala anyama labhalwa langamabala amhlophe eceleni kulembhodlela elesivalo esimhlophe

Abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wetshukela. Kukhona amaghabha amhlophe alamaphilisi phakathi abawanathayo. Ayabe evalwe ngesivalo esimhlophe. Abhalwa ngamabala amnyama kwezinye indawo amhlophe.

Esibhedlela ikhona indlu lapho abagcina khona imithi eminengi etshiyeneyo. Nxa umuntu sephuma kudokotela uyaqonda kuleyo ndawo eyobaqhubela ibhuku elibhaliweyo, bayamnika umuthi kumbe amaphilisi.

Igabha elilombala omhlophe elilesivalo .Linamathiselwe iphetshana .Libhaliwe ngamabala amhlophe .Libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngayo .

Eminye imithi abantu abayiphiwa esibhedlela eyokukhwehlela iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi alombala oluhlaza, kwezinye indawo umbala omnyama, ebhaliwe ngamabala amhlophe, kwezinye indawo ngamabala amnyama.

amabhokisi alombala omhlophe kwezinye indawo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliwe ngamabala amhlophe kukhona amaphilisi alombala olithanga kanye lomhlophe ayelapha ubuhlungu

Amabhokisi amathathu alombala otshiyeneyo. Elinye lilombala oluhlaza lokulithanga. Libhaliwe ngamabala amhlophe. Amanye amabhokisi abhaliwe ngamabala abomvu.

Imbodlela ezincane ezilomuthi. Ezinye zilezivalo eziluhlaza ezinye njalo zile zivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Zonke zinamathiselwe amaphetshana abhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe. Kwezinye indawo lilmbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Eceleni kuletshubhu elombala omhlophe, elesivalo esimhlophe, ebhaliweyo.

Amaphilisi ayatshiyana amanye ayabe emancane amanye njalo ayabe emakhulu amanye njalo alombala olithanga kanye lombala obomvu amanye ayabe elombala oluhlaza kanye lombala omhlophe.

igabha lamaphilisi elilombala omhlophe lilesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana eliluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe eceleni kulamaphilisis aqeda ubuhlungu nxa umuntu egula

Ibhokisi elomuthi ibhokisi lilombala omhlophe kwezinye indawo uyibrown libhaliwe ngamabala libhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala ayi brown.

amaphilizi amanengi ayandiswe ukufakwa ebhokisini ayabe evaliwe njalo amabhokisi akhona ayabe elombala oluhlaza ebhaliwe ngamabala amhlophe ezinye indawo

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo. Amanye amabhokisi alombala olithanga, amanye njalo alombala oluhlaza. Abhalaliwe amanye ngamabala amhlophe, amanye abhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi alombala olithanga kwezinye indawo lilombala obomvu, amanye njalo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kweyinye indawo alombala omhlophe, wonke ayelapha imikhuhlane emzimbeni.

Imithi eminengi oyiphiwa esibhedlela loba ungayithenga eKhemisi. Yonke iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe. Amanye ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama.

Imithi eminengi esibhedlela kumbe emakhemisi iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe, kwezinye indawo ngamabala alithanga.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama okukhanya ukuthi umuthi ophakathi ungabe uselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu

Abantu bezempilakahle abahlezi esitulweni ebesilisa kanye labesifazane abesilisa bagqoke kahle kakhulu bagqoke amasudu alombala omnyama babopha lamathayi

Omama basukume ngobunengi babo, besiya esibhedlela., ukuyahlabisa abantwana. Lokuthontisela abantwana. Odokotela bebahlaba amajekiseni. Bebavikela emkhuhlaneni, osuhlasela abantwana.

Zikhona indawo ezilemijingo yabantwana, abadala bayathatha abantwana behambe labo besiyagada imijingo leyi, abantwana bayathanda ukudlala njalo bayabe sebethokozile kakhulu.

Umntwana ogade ibhasikili ngemuva kwakhe ukhona ohleziyo embhedeni olombala omnyama eceleni kulekhabothi elombala omhlophe. Phansi kuhlanzekile ukhona ohleziyo ebhentshini.

Abantu abahleziyo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe, emakhaleni bagqokile izifonyo, kukhona amatafula phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi.

Abantu abanengi abamileyo abanye baphakamise izandla emoyeni bajabululile bagqokile izingwane emakhanda ngemuva kukhona isakhiwo esikhanyayo esipendiweyo

Abantwana abanengi abamileyo . Abanye banqunu phezulu , kukhanya imbambo njalo babukeka bengajabulanga . Kungaba lomkhuhlane abawugulayo , kukhona labadala.

Abantwana abancane bayathanda ukudlala. Njalo bayajabula kakhulu nxa bedlalela emjingweni. Abantwana abagqoke Impahla eziluhlaza ngemuva kwabo kulotshani obuluhlaza.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana abaqoke izikipa ezilombala omhlophe bami duze lendawo egcwele utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla.

umfanekiso wabantwana abahleziyo esikolo bagqoke ama yunifomu amayembe abo phezulu alombala olithanga njalobafake lama thayi alombala oluhlaza kule tafula egcwele ama bhuku

Abantu abathathu omunye umile ababili bahlezi. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe elabodokotela . Ezandleni wagqoka amagilovisi alombala omhlophe bagqoke izifonyo bonke emakhaleni.

Umntwana uhlezi embhedeni olombala oluhlaza ugqoke isipa esilombala olithanga. Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi alombala omhlophe lamagogolosi.

owesilisa ogoqe izandla esandleni ugqoke inkombalanga ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithuluzi yabo dokotela abayisebenzisa ukulale ukuthi inhliziyo itshaya kuhle

Owesifazana oleleyo bambambe izihlathi ekhanda lakhe kukhona omileyo ogqoke isikipa esilombala omhlophe esibhaliweyo ngamabala amnyama esandleni ufake indandatho.

Abantu abanengi kulezi insuku sebezivikela. Abanye ngabagqoka amagilovisi ezandleni. Amagilovisi ayabe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu egqoke okumhlophe. Phakathi kukhona okulombala omnyama.

Abantu abanengi abamileyo abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane .Kukhona isibane esikhanyisileyo endlini abami kuyo njalo kukhona umtshina omkhulu omhlophe.

Abantu abanengi abamileyo, abanye njalo bahlezi. Umntwana ohlezi esitulweni esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukhamisile bayamhlola emlonyeni. Kukhona owesifazane ogqoke isikipa esilombala omhlophe lamagilovisi ehlola umntwana.

Owesilisa ohlezi esitulweni esilombala omhlophe, ugqoke isikipa esilombala omnyama, ubambe umuntu oleleyo ikhanda. Umuntu ugqoke impahla eziluhlaza phezulu, ulele embhedeni olamalembu amhlophe.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe emakhaleni ugqoke isifonyo esivala amakhala lomlomo ezivikela emkhuhlaneni ugoqe izandla ijazi lakhe libhaliwe ngamabala amnyama.

Abantu abamileyo abesilisa bagqoke amasudu alombala omnyama phakathi bagqoke amayembe alombala omhlophe bonke bafakile ontanjana omunye ugqoke amagogolosi.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe ezinye indawo ulombala oyisibhakabhaka. Umuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe umtshina lowu bayakwanisa ukuhlola umuntu bengenise phakathi.

Abantu abamileyo abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Baqhiyile amakhanda ezandleni abanye bagqokile amagilovisi. Kuletafula egcwele izinto ezinengi abazisebenzisayo.

Abesilisa labesifazana abamileyo, ababili baquthile abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu, abanye bagqoke amajazi alombala okwesibhakabhaka.

Umuntu omileyo ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ekhanda uvalile ngento elombala omhlophe. Ezandleni ugqokile amagilovisi, uthwele umganu.

Owezempilakahle owesilisa omileyo ugqokile emakhaleni isifonyo wagqoka lejazi elilombala omhlophe .Ezandlenni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza egcwele amabhokisi. Amabhokisi angaba lemithi kumbe amaphilisi phakathi, amabhokisi ahlukeneyo, abhalwe ngokuhlukeneyo amanye alombala omhlophe.

Amabhokisi amanengi awemithi atshiyeneyo. Amanye alombala oluhlaza kanye lomhlophe abhaliweyo ngamabala aluhlaza, amanye alombala omhlophe kanye lomnyama abhaliweyo ngamabala aluhlaza kwezinye indawo ngamabala amhlophe.

Amabhokisi alombala olithanga abhaliweyo ngamabala amnyama. Amanye alombala obomvu kanye lomhlophe, abhalwe ngamabala abomvu. Ekhabothini amhlophe kanye loluhlaza.

Ekhemisi kuyathengiswa ilambazi elidliwa ngabantwana abancane njalo kuyabe kulamakhaboti alombala omhlophe kuyabe kufakwe amaphilisi asemabhokisini atshiyeneyo

Amakhemisi amanengi ayandiswe ukubhalwa phezulu ukuze abantu bengathwali nzima nxa bedinga . Kuyabe kubhaliwe ngamabala amhlophe. Phambili kuyabe kugcwele amasaka alombala omhlophe agcwele izinto phakathi. Iminyango yakhona ilombala omhlophe.

Umuntu nxa egula efuna ukuyathenga amaphilisi engabe etshaywa likhanda engabe efuna umuthi wokukhwehlela kuqakathekile ukuthi abantu baqonde ekhemisi bayedinga izinto lezi ngoba kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo .

Ekhemisi nxa uqeda ukuthenga amaphilisi kukhona amanzi. Uhle unathe amaphilisi khonapho khonapho. Uthi usiyafika ngekhaya uyabe ususizwa ngcono. Nxa kade utshaywa likhanda liyabe seliphelile.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza igcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo, okukhanya ukuthi imithi ephakathi itshiyene kungaba ngama philisi njalo kuselapha izifo ezitshiyeneyo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi okubizwa kuthiwa kusekhemisi zandise ukubhala phezulu ngamabala aluhlaza ukuze abantu ababuyayo bedinga bengathwali nzima.

Ekhemisi sithola imithi eminengi. Imithi iyabe ifakwe emabhokisini, amabhokisi akhona amanye ayabe elombala omhlophe kwezinye indawo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ebhaliweyo ngamabala amnyama.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi ekhemisi zandise ukufaka amabhakane, nxa abantu bedlula bahle babone ukuthi lapha kuyathengiswa amaphilisi kumbe imithi okukhwehlela.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo, ezigoqela uchago olunathwa ngabantwana abancane oluyabe lusemagabheni, kukhona njalo amabhokisi amanengi agcwele amaphilizi amanye agcwele imithi enathwayo.

Izigubhu ezilombala omhlophe ezinamathiselwe amaphetshana abhaliweyo, eceleni kukhona amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo abhaliweyo.

Imnyango yekhemisi ihlala ivuliwe ukuze abantu bengene bezothenga umuthi. Emnyango kulamaphepha anamathiseliweyo, abhaliweyo. Phezulu kubhaliwe ibizo lekhemisi ngamabala aluhlaza.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo ezisiza abantu abagulayo kugoqela amaphilisi kanye lemithi enathwa ngabantu abagulayo kuyabe kuphakathi kwamabhokisi amanengi atshiyeneyo.

Umduli opendwe ngependa elombala omhlophe kulebhakane phezulu elilombala omhlophe, elibhaliweyo ngamabala amnyama kubhalwe ibizo lendawo leyi lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo esikubiza sisithi kuse khemesi.

Umama uhlezi. Uqhiye ngeqhiye elombala omnyama. Uthwele umntwana. Umntwana oyinkazana ogqoke impahla eziyipink. Uhlezi phezu kombheda.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Ziyabe zifakwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kugcwele amabhokisi amanengi yabe elombala oluhlaza amanye njalo elombala omhlophe ebhaliwe wonke.

Indawo ezinengi ezithengisa imithikungaba sekhemisi kukhona ibhakani eliya limhlophe libhaliwe ngamabala ibizo lendawo leyi ukuze abantu bengalahleki abadingayo. Kulomduli owakhiwe ngezitina.

Phezulu ethafula ekhemesi kukhona okhomphiyutha kanye le lephuthophu abakusebenzisayo. Kuxwadlana kukhona amagabha awecago olunathwa ngabantwana abancane. Kanye le lambazi elidliwa ngabantwana liyathengiswa.

Ekhemisi kulapho esithola khona amaphilisi lemithi yokukhwehlela lokunye okunengi nengi. Imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi ahlukeneyo njalo ibekiwe ekhabothini elombala omhlophe loluhlaza.

Imithi eminengi esiyithenga ekhemisi iyabe ibekwe emakhabothini alombala omhlophe loluhlaza, njalo imithi leyi iyabe ifakwe emabhokisini .Amabhokisi amanengi atshiyeneyo amanye abhaliweyo ngamabala amhlophe.

imithi eminengi ethengiswa ekhemesi iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi amabhokisi lawa ayabe emanengi njalo etshiyene okutshengisela ukuthi okuphakathi kutshiyene njalo kulapha izinto ezehlukeneyo

Abantu abanengi abagulayo umuntu engabe etshaywa likhanda akumbe ekhwehlela kuqakathekile ukuthi ayethenga umuthi ekhemisi. Ekhemisi kuthengiswa imithi eminengi elapha abantu abagulayo njalo isemthethweni.

Umuntu wezempilakahle ugqoke amagilovisi ezandleni. Amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ubamba omunye umunwe emhlola igcikwane le HIV. Phezulu kwetafula kulezinto ozisebenzisayo.

Abezempilakahle banxuse abantu esigabeni, bebuye bezohlola umkhuhlane wegcikwane le etshi ayi vi. Abantu basukume ngobunengi. Bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe. Abezempilakahle abanye bagqoke amajazi amhlophe lamagilovisi ezandleni.

Abantu abase mkhankasweni bajabulile izandla zisemoyeni abezempilakahle bagqoke okumhlophe abesilisa kanye labesifazana abanye njalo bagqoke lamakepesi izihlahla ngemuva ezinkulu eziluhlaza.

Abantu bezempilakahle bahlezi, kukhona abesilisa kanye labesifazana, phambi kwabo ukhona owesilisa ogqoke isikipa esilombala obomvu lebhulugwe elimnyama ephiwe ithuba lokuthi akhulume.

Ungangena esibhedlela phakathi kungcwele amabhentshi lapho izigulane ezihlala khona zilindele ukubona udokotela umduli wakhona uyabe upendiwe njalo kulamaphepha ayabe enamathiselwe emdulini ebhaliwe.

Abantu basemkhankasweni kukhona labantwana besikolo abagqoke ama uniform abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye njalo bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka kukhona izihlahla eziluhlaza lamabhilidi atshiyeneyo.

Abantu abagcwele emkhankasweni kukhona abezempilakahle kukhona njalo abanye abagqoke izikipa ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezibhaliweyo ngemuva basendaweni elotshani phansi.

abazempilakahle abahleziyo endaweni elotshani oluhlaza bahlezi ezitulweni abanye bagqoke amabhatshi amhlophe ngemuva kwezitulo ukhona omileyo oyedwa ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu

Abantu abanengi abezempilakahle bagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko njalo kukhona labantwana kule indawo.

Abantu bebegcwele emkhankasweni okade ukhona. Bebesendaweni elolotshani obuluhlaza obuncane, abesilisa kanye labesifazana. Bekukhona amatende alombala omhlophe phezulu.

Abantwana abathathu abahlezi phezulu kombheda kuvalwe ngento emhlophe omunye ugqoke isigqoko esilombala oluhlaza kukhona umduli oyakhwe ngezitina.

Abantu base mkhankasweni abanye bamile ukhona ohleziyo kubuyile abantu bezempilakahle emkhankasweni njalo bafika bahlola abantu umkhuhlane we bp.

Abantu abanengi abasemkhankasweni abesilisa labesifazana abathokozileyo. Bayagida baphakamise izandla emoyeni. Ngemuva kwabo kukhona izakhiwo ezikhanyayo lezihlahla.

itende elilombala omhlophe phezulu lilomzila olithanga kanye loluhlaza libhakliwe ngamabala amhlophe ngemuva kwetende kukhanya izihlahla ezinkulu ezilhlaza tshoko

Abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe. Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, lamagilovisi amhlophe. Kulelitafula kugcwele amabhokisi atshiyeneyo.

abantu abanengi abame endaweni elotshani obuluhlaza phansi abesilisa kanye labesifazana abame bafulathela kukhona ababili abame duzane kwetafula omunye uhlezi omunye ugqoke i jacket elimhlophe ehlola ohleziyo i BP

Abantu abanengi abahleziyo abesilisa kanye labesifazana . Kukhona abezempilakahle , bahlola umama ohlezi duzane kwetafula. Phezulu kwetafula kukhona umtshina we BP abahlola ngawo umama.

Abantu abamileyo. Abesilisa labesifazana. Abame bafulathela. Abesifazana balukile emakhanda, Abesilisa abanengi bagqoke amayembe lezicathulo ezilombala omnyama.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni. Abantu babuye ngobunengi abesilisa kanye labesifazana bezohlolwa umkhuhlane osuhluphile elizweni owesihudo osuqede abantu.

abantu abanengi abamileyo abezempilakahle abesilisa labesifazana abanye bahlezi bami endaweni ehlanzekileyo njalo bathatha umpikitsha

Abantu bezempilakahle kade besipha abantu besilisa labesifazane amajazi omkhwenyana ukuze beyezivikela nxa besiya emacansini bengatholi umkhuhlani

Abantu ababili ababambeneyo abanqunu phezulu bonke bami duzane kwesihlahla ngemuva kwesihlahla kukhanya izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe, abesilisa kanye labesifazana, bahlezi endaweni elotshani obuncane obuluhlaza. Ngemuva kwabo kukhona umduli oyakhwe ngezitina.

Owesifazana ojabulileyo uyahlekelela uqgoke isikipa esilombala omnyama ngemuva uphakamise izandla uthwele i flag elemibala eminengi .

Abantu ababili abahleziyo abaxoxisanayo, owesilisa lowesifazana. Kukhona itafula. Phezulu kwetafula kulelaptop. Ngemuva kulomduli ophendiweyo onamathiselwe amaphepha amhlophe abhaliweyo.

Umfanekiso kamama ogqoke isifonyo ezivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo, ekhanda ufake iqhiye njalo uphethe umntwana. Ngemuva kukhona izakhiwo ezikhanyayo lezihlahla.

Abantu ababili abakhanya bebobotheka bonke. Baveze amazinyo amhlophe njalo ngowesilisa kanye lowesifazana, okukhanya ukuthi kungaba yindoda lomfazi. Babukeka bejabulile kakhulu.

Abantu ababili abame endaweni egcwele amanzi bagqunu bephuzulu ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinengi eziluhlaza kanye lentaba enkulu ekhanya ngemuva kwezihlahla.

Owesifazana ogulayo unatha amaphilisi uthwele igilasi elilamanzi umile ulukile ikhanda eceleni kwakhe kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ngemuva kule khabothi

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo bathwele amabhuku bayabhala. Kukhona phambi kwabo owesilisa omileyo ogqoke isikipa esilombala oluhlaza lekepesi eluhlaza ekhanda.

Omama abahlezi ecansini abanengi abanye baqhiyile. Bathwele amalembe bayathunga besebenzisa amanalithi. Ecansini kukhona umakhala ekhukhwini abamsebenzisayo.

Abantu abanengi abahleziyo. Kukhona abezempilakahle abahleziyo abanye bamile abagqoke amajazi amhlophe . Kuletafula egcwele imithi eminengi abayisebenzisayo nxa behlola izigulane.

Umama omileyo ugqoke isifonyo emakhaleni waqhiya ikhanda uthwele umntwana. Ngemuva kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo lezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Abantu abathanda ukugijima kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni. Ngoba ngesikhathi umuntu egijima, uyaginqa nxa eginqa kuyabe kuphuma amanzi emzimbeni.

Abantu abanengi abayenza ngezemidlalo kungaba yikugijima kumbe yikudlala ibhola bahlala bezivoxavoxa ukuze imizimba yabo ihlale iqinile njalo abantu abanjalo ababanjwa ngumkhuhlane.

Amanzi aqakathekile ukuthi abantu bewanathe ikakhulu laba abagijimayo kumbe abadlala ibhola. Ngesikhathi begijima abantu abanengi bayagingqa, bayabe bephuma amanzi emzimbeni yikho kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi

Owesilisa oyenza okwemidlalo eminengi etshiyeneyo uyazivoxavoxa umzimba njalo uqinile phezulu uyajima ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile ungabanjwa yimikhuhlane

Owesilisa ome wafaka izandla esiphundu ugqinile esandleni ugqokile inkombalanga ngumuntu okhanya ejima ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile.

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile, zikhona imsimbi abaziphakamisayo nxa bejima. Kwesinye isikhathi abanye bayalala embhedeni bephakamisa lezo msimbi.

abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bezi voxavoxa imzimba njalo imzimba yabo kumele ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi abantu laba ababanjwa yimikhuhlane mahlayana

Umtshina omkhulu olombala omhlophe , kukhona lapho indawo isigulane esihlala khona nxa besingenisa phakathi besiyasihlola ingaphakathi

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bandise ukulimala kuyabe kukhona imibheda. Imibheda leyi ilombala ocazimulayo njalo ilamabhanti amnyama lapho ababalalisa khona sebelimele.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo isikhathi esinengi abanye baqeda sebelimele ngakho kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela. Odokotela bakhona insimbi abafike bebayelule ngayo nxa benyelile

Umtshina omkhulu ohlola abantu abayenza ezemidlalo bengabe bedlala ibhola kumbe abanye begijima ulombala omhlophe eceleni kukhona ikhabothi elombala omhlophe phansi kulebhakede elilombala olithanga

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe esandleni ephethe umakhala ekhukhwini ulombala omnyama, entanyeni egaxe ithulusi abahlola ngayo izigulane nxa befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Abantu ababili omunye ugqoke isikipa esilombala emhlophe esandleni esandleni ugqoke imkomba langa uphethe umakhala ekhukhwini oseceleni ukhangele umakhala ekhukhwini

amathulusi kanye lemitshina okusetshenziswa ngu dokotela nxa beselapha izigulane ikhona ithulusi ehlola umzimba womuntu ogulayo ukuthi utshisa okungakanani kanye lethulusi abayifaka esifubeni befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle na

Abantu abanengi kulezi nsuku sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu. Ngoba ilula ukutholakala akulamali oyikhiphayo. Yikuhamba egangeni uyezigebhela izihlahla ezitshiyeneyo uzelaphe.

Amahlamvu amanengi awezihlahla alosizo empilweni zabantu. Kukhona izihlahla ezigoqela amaguava lezihlahla zamalemoni amahlamvu ezihlahla lezi ayelapha kakhulu umuntu oyabe ekhwehlela.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi. Ezinye zikhula zibe zinde, ezinye njalo zikhula zibe zincane. Ziyabe zimile endaweni egcwele amatshe. Zonke izihlahla lezi zilusizo ebantwini abagulayo.

Izihlahla ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Abanye abantu bathanda ukusebenzisa imithi yesintu nxa begula ngoba itholakala lula. Itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo abantu abazelapha ngazo nxa begula. Abanye bayathatha impande zezihlahla, abanye bethathe amahlamvu besiyazelapha.

Ezinye izihlahla egangeni ziyabe zilameva ezinye njalo ziyabe zilamaluba amhlophe. Zonke izihlahla lezi esizithola egangeni zilosizo empilweni zabantu abayabe begula. Bayazilapha ngazo.

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezinengi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kuyamila idelele, kumile ulude abantu abatsheba ngakho emakhaya .Bengakudla imizimba yabo iyaqina njalo ababanjwa yimikhuhlane.

Imithi yesikhiwa sebeyihlanganisa lemithi yesintu beyenze amafutha okugcoba ,Amafutha lawa bayabe bewafake ematshubhini alombala omhlophe Kanye loluhlaza ebhaliwe ngamabala aluhlaza.

Eminye imithi yesintu sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyenze amafutha okugcoba ikakhulu laba abalezikhumba ezilumayo kumbe abalezikhumba eziphuma amaqubu umuthi lowu uyawanceda kakhulu.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo olithanga kwezinye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo limbalwe ngamabala alithanga.

Izihlahla ezinengi abantu abazithatha egangeni, abanye bengathatha amahlamvu azo befike ngekhaya bewafake engigeni beqede bewagige. Bebesebesenza umuthi wempupu abazawudla lelambazi.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezinye zilamahlamvu aluhlaza njalo ezinye zilamaluba, ezinye izihlahla ezinkulu ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu. Izithelo lezi ziyaqinisa umzimba umuntu engazidla.

Amagabha alombala omhlophe. Amanye anamathiselwe amaphetshana alithanga. Abhaliwe ngamabala amnyama. Wonke alezivalo ezimhlophe. Eceleni kukhona isigubhu, esilombala olithanga. Esibhaliweyo.

Eminye imithi yesintu esihlanganiswe lemithi yesikhiwa beyifake phakathi kwamatshubhu alombala omhlophe ayabe ebhaliwe ngamabala aluhlaza. Abantu bayakwanisa ukugeza ikhanda ngawo lowo muthi.

Eminye imithi yesintu esiyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni, abantu sebeyifaka phakathi kwamaphepha, behambe beyethengisa emadolobheni, kuyabe kubhaliwe okungamaphetshana kwakhona kulombala olithanga.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esitholakala egangeni abantu bayahamba beyethatha amahlamvu lawa befike bewa womose, bewagige ebe yimpuphu bewasebenzise ukuzelapha uma begula.

Umganu omhlophe olesepa eceleni kule avokhado kukhona amatshubhu ayenziwe ngemithi yesintu ehlanganiswe lemithi yesikhiwa amatshubhu alombala omhlophe abhaliwe ngamabala aluhlaza.

Inkomitsho elombala omhlophe .Ilezixubho ezimbili phakathi .Eceleni kukhona amathawulo amanengi amanye alombala omhlophe agadeneyo .Njalo kukhona iluba elincane liphakathi eliluhlaza .

Eminye imithi yesintu sebeyihlanganisa leyesikhiwa befake phakathi kwamagabha. Amagabha akhona ayabe elombala omhlophe, elezivalo ezimhlophe, ebhaliwe ngamabala amnyama.

Imithi eminengi eyesintu, eminye iyabe yenziwe nge eavocado ihlanganiswe leminye imithi yesikhiwa bebesebeyifaka phakathi kwamatshubhu amhlophe ayabe ebhaliwe ngamabala.

Imithi yesintu eminengi abantu sebeyifaka phakathi kwamagamba eminye njalo bayifaka ezigubhini eziyabe inamathiselwe amaphepha amhlophe zabhalwa.

Abantu abazinyanga yibo abazi izihlahla ezigcwele egangeni ukuthi ziyelapha yiphi imikhuhlane emizimbeni yabantu, ngoba yiyo indlela abaphila ngayo, ukusebenzisa imithi yesintu abayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Imithi yesintu esiyelapha ngayo imikhuhlane eminengi etshiyeneyo nxa sigula abanengi bahamba beyeyigebha egangeni, abanye njalo bayithatha ebantwini okubizwa kuthiwa yizangoma kumbe inyanga.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni ezinye ziyabe zilamaluba alithanga, ezinye njalo ziyathela izithelo. Abantu bayahamba egangeni besiyadinga izithelo lezo ungazidla umzimba uyaqina njalo awubanjwa yimikhuhlane eminengi.

Ezinye izihlahla azikhuli zisiyaphezulu, ziyanaba njalo zilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Izihlahla lezi zilusizo ebantwini abagulayo, abanye bayathatha amahlamvu besiyazelapha ngekhaya imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu ilula ukutholakala umuntu uyahamba egangeni ayezidingela amaxolo kumbe amahlamvu kumbe impande abuye ezelaphe njalo ayitholakali nzima akulamali oyikhiphayo.

Izihlahla zemvelo kulapho esithola khona imithi yesintu eminengi etshiyeneyo. Abanye bayathatha amahlamvu enjalo bewafake phakathi kwezigubhu bethele amanzi umuntu ahlale insuku ezintathu ebesenatha.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu njalo ezinye izihlahlakazana lezi ziyabe zilamaluba alithanga ezinye njalo ziyathela amaluba amhlophe.

Esibhedlela kudala wawuthi nxa ufuna ukuyakhona uvuke ekuseni ilanga lingakaphumi uyephenduka ilanga selitshonile. Abantu babona ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu nxa begula kulokuhamba umango.

izihlahlakazana ezinengi egangeni ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu abantu bayahamba egagangeni besiyadinga izithelo njalo ezinye ziyayelapha imikhuhlane etshiyeneyo izihlahla

Izihlahla ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza abanye bayabuya befuna impande zezihlahla abanye njalo ngabathatha amaxolo abanye ngabathatha amahlamvu besiyazilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba kulula ukuthi uyithole. Itholakala egangeni. Kugcwele izihlahla ezinengi abantu abahamba besiyathatha impande kumbe amahlamvu.

Kukhona ezinye izihlahla egangeni ezingaphombu kubanjwa nje. Ziyabe zilemikhuba, nxa umuntu efuna ukuya gebha isihlahla sakhona uyavuka ekuseni ilanga lingakaphumi kumbe ayegebha ilanga selitshonile.

Abantu abanengi abasakwazi ukuqakatheka kwezihlahla kulezinsuku. Izihlahla zipha abantu inkuni emakhaya njalo abanye bayathatha amahlamvu kumbe zimpande beyebilisa benathe nxa begula.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza abantu bayazelapha ngamahlamvu lawa abenye njalo ngabathatha amaxolo awezigodo besiyazelapha ngawo izihlahla ezingcwele egangeni ezinengi zilusizo

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu njalo siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni abanye bayayifaka phakathi kwamagabha beyethengisa emadolobheni bezitholele imali.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi . Ezinye njalo ziyabe zilamaluba alithanga. Ezinye njalo ziyathela. Izithelo lezi abantu bayahamba besiyazidinga emzimbeni. Ziyaqinisa umzimba umuntu engazidla.

Ezinye izihlahla ezigcwele egangeni zilemikhuba. Aziphongkubanjwa laloba yisiphi isikhathi. Umuntu nxa efuna ukuyagebha impande, kuyamele avuke ekuseni ilanga lingakaphumi kumbe ayegebha ilanga selitshonile.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni. Ezinye zilamahlamvu amakhulu, aluhlaza. Kukhona njalo izihlahla ezithela izithelo ezidliwayo. Izithelo lezi zigoqela umviyo, umthunduluka. Abantu bayahamba besiyakudla izithelo lezi. Ziyaqinisa umzimba.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla ezisinika imithi yesintu. Abanye bayathatha amahlamvu, bewawomise ,bewagige ,besesethe, umuntu apheke ilambazi ebesefaka umuthi phakathi adle.

Kudala okhokho bethu babengayi esibhedlela njalo izibhedlela zazikhatshana babethi bengagula behambe egangeni beyedinga izihlahla ezitshiyeneyo bebuye bezelaphe ngazo.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amade aluhlaza. Abantu bayathatha amahlamvu, abanye njalo ngabathatha impande nxa begula befike bebilise ekhaya benathe bezilaphe imikhuhlane.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezinye zilamaluba alithanga ziyabe zilamahlamvu aluhlaza zonke ziyelapha ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu njalo zitholakala kalula.

Owesifazana osegangeni endaweni egcwele izihlahla ezinengi njalo izihlahla lezi ezinye ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu abahamba besiyazidinga ziyaqinisa umzimba ziyelapha eminye imikhuhlane.